Ana eshe aripashi pemakora mashanu anezvikora zvawo zvaanofunda kona iyoyo kwavano fundiswa kuite mitambo yakasiyana kuyimba nekuite zvilandelo zvechi yungu nekubhuya mazino avo

Vana vanemakore aripashi pemashanu vaakuendawo kuzvikora kundofunda. Kona iyoyo vanofunde kutamba nevamweni, kurumba, kuite zvilandela zvechiyungu nekubhuya mazina avo.

Vana vari pashi pemakore mashanu vakuendawo kuzvikora zvavo veifunda kwavanofunde kutamba nevamweni, kuite zvilandela zvechiyungu, kubhuye mazina avo nekuyemba.

Vana vane makore mashanu vaakuendawo kuzvikora kwavanofunda zvakasiyana zvakadai ngekuite mitambo. Kutamba, kurumba, kuemba nekuita zvilandera zvechiyungu.

Ana anemakore ari pashi pemashanu ane zvikora zvawowo zvevanofunda Kona iyoyo vanofunde kutamba, kuite zvilandela nekubhuye mazina awo nekurhya chikafu anopuwa chikafu eirhya.

Makore ari pashi pemashanu vakuendawo kuzvikora kwavanofunda vanofundiswawo utsanana hwekugeze maoko vabve kumhatso dzekuzvidetsera.

Chikora chinopa ana fundo yepashi zvinofundisawo vana kuite imweni mitambo yakasiyana yakadai ngekukanda bhora, kunxlaka bhora, nekurumba neimweniwo.

Muzvikora zvinofundiswa ana fundo yepashi vanofunda mifundo yakasiyana vanofunda zvibaro chirungu vanofundewo kuita mitambo yakasiyana neimweni mishando.

Zvikora zveshe zvinopa vana simbirepakati zvinosisirawo kuvapa kurya kunopisha kamwe pazuwa munyika yedu munomu ndoozvinoitwa.

Zvikora zvinope vana fundo pashi zvakudetserawo kuti vana vafunde mishando yenyara iyo inozovadetsera vapedza kufunda zvifundo zvawo mundaramo yawo.

Vana vanofunda pazvikora zvepashi vanofundiswewo kuerenga kunyora kuite zvibaro nekuitewo imweni mitambo inogwinyise mwiiri yavo.

Muzvikora zvinopa majaha nendombi fundo yepashi, kwaa nedzimweni mbatso dzavanoende kundofundira zvimweni zvifundo. Mumweni mbatso vanenge veifunda veishandise michini inenge iri..

Vana veshe vane sisiro yekuti vafunde muzvikora zvepashi. Munyika mwedu mwana wega wega anenga akorera kuende kuchikora unodetserwa ngehurumende ngekuiswa mumabandhla anodetsera.

Zvikora zve pashi ana anofundiswe kuite mishando yaka siyana vano fundiswe zvee zveutano kuti vaite utsanana neku chengetedza ndaraunda yakachena.

Ndeanofunda pazvikora zvepashi vane mukana wekufunda Ari mumbatso dzakanaka nekupiwawo pekugara pakanaka nekushandisawo michini yemazuva ano kufunda kwawo.

Vari pa zvikora zvepashi vaku fundawo veyi shandise muchini yayo mazuva anaya nekuite mitambo inoitwe pa muchini apapo neku fundawo chiyungu apapo.

Ana adoko anofunda zvikora zvepashi ano fundiswewo zvakawanda zvakadai ngekuerenga kunyora nekufunda kuita mutambo imweni nekuite mishando.

Zvikora zvinopa vana fundo yepashi ,zvinofundise vana zvifundo zvakasiyana variyo vana iyoyo vanopuwe chikafu kamwe pazuva chinopisha .

Navanofunde mifundo yepashi vane dzimweniwo mhatso dzavanoende koofundira. Dzimweni dzinenge dzine michini yemazuwa ano veifunda pamusoro payo.

Mwana weshe uno sisire kuti ando funde zvi fundo zve pashi kona iyoyo vane mbatso dzavo dzeku fundire dzaku nasirwe zvakanaka mumweni vano ende veindo erenge mabhuku.

Mwana weshe unosisire kuti aende kuchikora chepashi iyo kwavanofundira zvifundo zvakasiyana vanofundewo zvemishando yenyara nekufundawo zvimweni.

Zvikora zvinobva vantu vefundo yepashi zvinofundisa vana kuzoitawo mishando yenyara yakadai ngekurima vana vanofundiswe zvakawanda zvinozovadetserame mundaramo.

Muntu veshe unosisire kuti aende kuchikora kundofunde fundo yepashi. Hurumende yedu ndizvo zvairoita izvozvo zvekuti vanenge vatamavo mare vanovaisavo mumweni mune mabandla anobetsera.

Zvikora zvinopa vana fundo yepashi ana anofunde ngenjira dzakasiyana vanofundawo zviro zvinoshandiswe ngemwoto wemagetsi uye ngekufundawo jaitirwe anoitwa magetsi.

Vana vanofunda pazvikora zvepakati nezvepadera-dera vakufundawo kuita mishando yenyara zvekunasira motokari, kupisira simbi, kurima kufuya zvifuyo, kubika, nekuveza.

Ndombi nemajaha zvakufundiswawo zvekuita mabasa enyara zvakaita ngatei sekugadzira nzwara nekugadzira musoro nekugadzire kuhope kwevantu zvona izvozvo zvinovadetsera.

Zvikora zvepakati nezvinopa fundo yepadera dera zvinofundisa vana mifundo imweni ine chekuite nemishando yenyara nekufundisawo zvendxondo.

Kune majaha vanofunde pazvikora zvepakati nezvepaderadera vakufundawo zvifundo zveudhokodheya nezvimweni zvekunasire mutombo nezvimweni zvekuningire mutombo.

Kune majaha anofunde kuzvikora zvakati kwavanobetserwa woo ngevafundisi vavo ngendaa yokufunda kana pane zvavasingazivi uye vakufunda vane mabhuku avo.

Zvikora zvefundo yepakati neyepadera dera vakufundisewo vana mishando yekuita yemichini varikufundiswe ngenjira dzakasiyana mabasa enyara.

Ndombi namajaya vakufunda vari mumwemo muzvikora zvepakati nezvikora zvepadera uyezve kwane pekuti mwana wega wega unenge akagara.

Kuzvikora zvepakati nezvepadera-dera ndombi nemahjaha vanofundiswawo mishando yenyara yakaite seyekunasire motikari, kunasire magetsi nekurima nekubika.

Zvikora zve pakati ne zvikora zvinope fundo yepa dera dera zvino fundisewo ndombi ne majaya kuite mitambo mitambo ino detsere kuti mwiri yavo igare yaka gwinya.

Zvikora zvinopa fundo yepakati nezvepadera-dera zvakufundisawo ndombi nemajaha mishando yenyara yakaite ngekuveza, kubika, kurima nekusona.

Zvikora zvinopa majaha ne ndombi fundo nepakati neyepadera zvava kuvafundisawo imweni mifundo ine chokuita nemishando yenyara yakaita sekusona kuningire muchini nekupishira imweni.

Vana varipazvikora zvepakati nezvepadera vakufundiswa mishando yenyara yakaite sekunasire motokari. Vana vakutofunde kunasira motokari varimuzvikora mwona umwomwo.

Zvikoro zvinopa majaha nentombi fundo yepadera nepakati vakufundisawo majaha nentombi awawo mishando yenyara varikuzvikorazvo yakaite sekupishira simbi, kubika nekuveza.

Zvikora zvinopa ndombi nemajaha fundo yepakati neyepadera vanofundiswewo kuite mishando yenyara yakadai ngekupishire simbi kudzinasira neimweni yakasiyana-siyana.

Kune majaha dzinofunde kuzvikora zvepakati nezvepadera dera vakufundawo mabasa enyara akaite sekuveza ,kupishire simbi ,kubika kusona nekuaka.

Vana vanofunda kuzvikora zvepadera Inoshandiswa inorapa fundo kufunda mishando Imweni zvifundo zvavanofundiswa nevandu vanoita zvemabasa.

Zvikora zvinofundisa fundo yepakati zvinofundisa majaha nendombi kuita zvifundo zvakasiyana nezvimweni zvifundo zvinovafundisa kuti vazoite mishando yenyara

Muzvikora zvepakati majaha nendombi vane nguwa yekumboungana pabanze veifundiswa zvimweni zvifundo zvakadai ngezve pabonde nezvimweni zvekudziirira.

Majaha dzinofunde pazvikore zvapakati mazuva anaya vakufunda zvisikachanesi. Vakufundavo veishandise michini yemazuva ano iriyo, vakaningire pamuchini.

Zvikora zvinofundisa vana fundo yepakati. Zvinofundise vana kuti vaite mishando yenyara yakadai ngekuveza, kubika, kusona nekufuya zvifuyo.

....mbi namajaha veshe vaanemukana wekufunda zvifundo zvepakati. Kona iyoyo kwavanofundiswe mishando yenyara nemweni neimweni mishonga inode kuti vashandise ndxondo dzavo vachizoite mishando yechiyungu.

Zvikora zvinopa vana fundo yepakati zvakuwandudzwa kuti zvienderanewo nezvimwe zvikora zvirimunyika dzakabudirira nekuvapawo zvifundo zvinopuwe kunyika idzo.

Zvikora zvinope fundo yepakati ndombi nemajaha vanofundiswe vari pamwepo, mazuwa anoaya vanofundiswezve zvinechekuita neuntu neimweni mifundo inovadetsera.

Zvikora zvinope ndombi nemajaha fundo yepakati kune dzimweniwo mhatso dzaanoenda koerengera dzinenge dzinemabhuku emuhlobo nemuhlobo ezvifundo zwawo.

Vana vari kuzvikoro zvepakati vakufunda fundo yakasiyanaimweni mifundo ine chekuita nemishando yavanozoita yavanofundira pachikorapo imweni mifundo inechekuita nemishando yenyara.

Majaha nendombi anofunda pazvikoro zvepakati anodundawo kuita mitambo yakasiyana yakafanana neyekukaba bhora kurumba neyekunhka bhora variyo iyoyo.

Zvikora zvefundo yepadera zvinofundise vana kufundo yakasiyana imweni mifundo ine chekuita nemabasa enyara ekuti vazoita vapedze kufunda kuchikora kwona iyoyo.

Ndombi nemajaha zvinofunde mifundo yepakati zvakufundiswawo mishando yenyara yakafananawo nekurima, nekubika nekuveza kuti vapedze vazoita.

Zvikora zvinopa vana fundo yepakati zvinofundisawo vana vazoita mushando yenyara uye vana vanopota veiendeswawo kundau dzimweni kuti vandodzidza nezvemabasa enyara.

Zvikora zvinope fundo yepakati zvaakufundisawo ndombi nemajaya, kuchaire motikari. Variyo iyoyo votoite zvifundo zvakhona. Vapedza vondodzidziswe kuchaire motikari.

Zvikora zvepakati zvinofundise vana zvifundo zvakasiyana. Variyo iyoyo kuzvikora vanofundawo mifundo yekuzozviitira ngenyara dzavo vapedza zvikora.

Mazuva anawa mantombi nemajaha zvinofunde pazvikora zvepakati vaakufunde zvakanaka kwawo nepekugara pekuti mwana wega wega unenge akagara.

Zvikora zvefundo yepakati zvakufundise ana ngenjira yakasiyana kwawawo nekufundiswa kwemishando yenyara yekuti kana mwana apedze chikora unozvishandira achandotsvaki mushando

Kwaane mitambo inoitwa kuzvikora zvepakati vana vanofunde zvikora zvepakati vanoitewo mitambo inechekuenderana netsika untu wedu nemagarire edu.

Mazuwa anaya fundo yakudakadza ntombi namajaya vakufundiswa mishando yenyara vayana vasingakoniwo chikora vanozodetserekawo mundaramo dzavo vakuzviitra mishando yenyara.

Majaya ne ndombi vanofunde ku zvikora zvepakati vaku funde mifundo yaka siyana inozoite kuti vaonewo mishando yekuzo shanda vapedze zvikora.

Zvikora zvefundo yepakati zvakufundise vana mishando yekuzoita yenyara. Vana vari kuzvikora vakufunde kuaka, kurima, kusona, kugeza kubika nezvimweniwo zvinozovadetsera.

Zvikora zvinopa ndombi nemajaha fundo yepakati vaakufundisweo zvine chekuita nemararamiro avo nemagariro emunthu kuti vagare zvakanaka mundau .

Ntombi nemajaha vanofunde pazvikora zvepakati vanoendawo kune dzimweni mbatso veindoningire mabhuku ekuti vaerenge zvinoadetsera pakufunda kwavo kwona ukoko.

Zvikora zvinofundise vana fundo yepakati zvinopa imweni mufundo yakaita semishando yemanyara kuitire kuti vana vapedze chikora vasaneseke ngekutsvake mishando. Vanozvishandira veiburikidza nyara dza...

Kune majaha anofunde kuzvikora zvepakati havachafundi zvibalo zvega yechiyungu. Vaakufundiswawo kuite mishando yemaoko. Nekuonawo zvinenge zveiitwa nevamweni.

Zvikora zvinopa majaha nentombi fundo yepakati zvakufundise majaha nentombi mishando yenyara yekuzoita vapedze zvikora avachagari pamuzi.

Vana vanofunda zvikora zvepadera dera vane nguwa yavanounganidzwawo majaha nendombi veifundira vari pamwe veifundiswa vanenge veita mishando yavari kufunda ndiyo.

Kune majaha anofunde muzvikora zvinope fundo yepakati vanofundiswawo zvifundo zvakasiyana zvakandoite sekuti vapedza vamweni vanoite madhokodheya vamweni voite ana mukoti nevafundi.

Vanope fundo yepadera-dera muzvikoramwo vane dzimweni mbatso dzinoende vana veindoningire mabhuku avanode kufunda ndiwona mwona umwomwo, veitore mabhuku veifunda zvavanenge veida kutsvaka.

Zvikora zvepadera dera zvaakuvandudzwa kuti zvifananewo nezvikora zvine kunyika dzakabudirira mbatso dzaakuvakwa ngemutowo unoshamisa.

Zvikora zvepadera dera zvine dzimweni mbatso ndinofundira majaya nendombi zvifundo zvakasiyana vakuita izvozvo vanoendawo kumbatso inenge yeifundirwe izvozvo.

Ndombi nemajaha dzinorarama neurema dzakufundavo dzakabatana nevanorarama vasina urema. Kuzvikora zvepadera-dera mwana weshe unosisire kufunda.

Zvikora zvinopa ndombi nemajaha funda yepadera dera dzine mbatso dzinoende majaha nema nendombi veindo funda zvifundo zvakasiyana.

Mbatso dzinofundire majaya nendombi dzezvikora zvepadera mwakuiswe mwudziyo imweni yemuchini kuti vafunde ndizvona vakaningire pamuchini veifunde zvifundo zvavo.

Ndombi namajaha vanofunde kuzvikora zvepadera-dera vakufunda veishandisa muchini yemazuwa ana mukufunda kwavo zvinova zvinoita kuti vabudirire mukufunda zvavo.

Zvikora zvepadera-dera vanofunde iyoyo majaha nentombi mazuwaanaa vakufunda veishandise michini iriyo inovadetsera kuite tsvakurudzo yezvavanenge veide kufunda.

Zvikora zvinopa ndombi nemajaha fundo yepadera-dera, vaakufundawo veishandise imweni muchini, kuningira zvavanenge veifunda padera pazvoo.

Zvikora zvinopa fundo yepadera dera zvakufundise ana mishundo yakasiyana neimweni inosanganise mishando yenyara yekuti vapedza vanozozviitira vega mishando.

Ndombi namajaya vanofunda fundo yepadera dera, vakufunda ngemutoo wakasiyana mazuva anaya vakufundavo veishandise michini iriyo.

Majaha nendombi zvinofunde mifundo yepadera-dera vanofundiswewo kuite mishando yenyara inozovadetsera vapedze chikora, kuti vakwanise kuzviitira zvekurarama mundaramo yavo.

Ndombi na majaha ano fundire ku zvikora zvepa dera dera vaku funde zvifundo zvavo vei shandise michini yaayo yema zuva anaya kuti va enderanewo ne dzimweni nyika.

Vanoita nezvefundo yepadera dera dzaane dzimweni mbatso dzekuti ana anoenda umwomwo eindofunda ari umwomwo ade kuenda ega unokona kuendazve ega.

Ndombi nemajaha zvinofunde, kuzvikora zvepadera-dera, vakufundiswewo imweni mifundo, ine chekuita, nemishando yenyara, yavanozoita vapedze chikora.

Zvikora zvinope ma ndombi ne majaha fundo yepa dera dera zvaku wandudzwa kuti zvifananewo ne zvikora zvekune dzimweni ndau dzaka budirira.

Zvikora zvinopa majaya nentombi fundo yepadera zvinovafundisa fundo yemishando yenyara yona iyoyo inozovabetsera vasiye zvikora kutange kuite mishando yavo.

Zvikora zvepadera-dera zvakuvandudzwa kupa vana fundo inoenderana nedzimweni nyika. Zvikora zvakhona zvakuakwa ngemutowo unodakadza kuitire kuti vana vafunde zvakanaka.

Kuzvikora zvepadera dera kunofundwawo mifundo yakasiyana ndombi nemajaha vanofunda vari kwavanenge veifundira iyoyo uye kune mbatso dzinemabhuku kwavanoende kundoyerenga.

Mazuva anaya zvikoro zvinope fundo yepadera-dera. Zvakuvandudzwa zveinasirwa mbatso dzinofundire ana kuti dzienderanevo nedzimweni mhatso dziri kune nyika dzakabudirira.

Ndombi nemajaya zvinofunda kuzvikora zvepadera dera, vanofunda mifundo yakasiyana. Imweni mifundo yevanoita ngekuzoita mushando yenyara.